Abasambi b'omupiira basamba omupiira. Omupiira guno guli mu makkati g'amagulu g'omusambi omu era ng'omusambi omulala ayisizzaamu ekigere okuggyayo omupiira agubbe kw'ono agulina mmagulu. Omu ayambadde sookisi enjeru n'omulala ayambadde sookisi eza kyenvu.

Omutunzi atunga olugoye, atadde olugoye ku mmeeza y'ekyalaani era akutte olukoba olupima, apima olugoye luno. Mu ngalo ze akutte ne kyoka gw'akozesa oku okulamba w'apimye.

Ekifaananyi ky'ekibira ekyakubibwa nga basinziira mu bbanga waggulu w'ekibira. Ekibira kino kigazi ddala era nga kyawuddwamu n'obukubo bubiri obutono obw'ebigere. Emiti gino girabwako kitundu kya waggulu kyokka eky'ebikoola ng'ebitundu bya wansi tebirabika bulungi kubanga ekifaananyi kyakubibwa mu bbanga.

Obutebe kkumi na busatu busimbiddwa ku layini emu. Obutebe kkumi na kamu bwa kitakataka ate obubiri bulina langi y'evvu. Obutebe buno, bwalukibwa bulukibwa ng'ekisero. Busimbiddwa wabweru mu kifo ekyasibibwamu amayinja wansi era emabega waabwo waliwo ekifo ekigulumivu ekirimu omuddo.

Enjuki ziri mu kkola omubisi. Enjuki zino nnyingi era nga zirabibwa nga zonna ziri ku mulimu ogw'okukola omubisi gwazo.

Abantu mwenda batudde batudde mu lyato baseeyeeya ku nnyanja bano baseeyeeyeza mu lyato ery'ekiveera kye bapikamu omukka baseeyeeyeza mu mazzi amasiikuufu nga galinga agava mu biriyiro bambadde obujirikooti o obukuuma obulamu ku nnyanja nga n'emitwe gyabwe bataddeko sseppeewo ezikuuma emitwe obutatuukako bulabe bakuba enkasi mu mazzi era amazzi galabibwa nga gasammuka waggulu okubikka eryato mwe bali.